Ngele aantu yakunu oomboga odhindji, ohaya vulu okulandithapo dhimwe . Ohaya vulu okumona iimaliwa . Etaya gandja wo kaantu mboka ihaaya mono iiyemo.

Moondjuhwa ohamu tu zile omayi ogendji ngoka haga langelwa koondjuhwa, go taga landithwa po, opo aantu ya vule oku mona mosha iimaliwa.

Ondjuhwa yOshiwambo ohayi telekwa nawa, tayi tulwa iitowaleki mbyoka ya dhoga yo tayi tulwa wo omagadhi gonzowe, opo yi kale ontoye.

Efuta olimwe ndyoka ewaanawa mo Namibia, oshoka aantu ohaya vulu oku kelitalelapo. Aantu ohaya vulu woo okweenda pooha nalyo nando oohauto.

Ngele watala miikogo eto tala pevi otamu monika kutya uushitwe wetu Owo wumwe uuwanawa nonkene otuna oku wukaleka po sigo aluhe.

Oshilongo shetu oshina omahala ogendji ngoka wo gamwe gomugo gomatalelepo moka aantu haya futu opo ya yemo, yaka tale shoka shilimo oshoka omawanawa lela.

Uushitwe womo shilongo shetu , uuwanawa noonkondo, moka muna iishitilwamo ya yoloka, ndjoka ha yeetitha omukumo okwiitala kehe siku.

Momapya ohamu tu zile iikulya oyindji mbyoka hayi tungu olutu ngaashi omapungu, omakunde, omanuwa, niilya nosho tu. Onkene ngele twa longo nuudhiginini iinima ayihe mbyono otatu vulu okuyi mona mo.

Olwaala oluzizi olwo lumwe lwomomalwaala ngoka omawaanawa. Lwo ohalu monikila kokule, lwo ohalu monikitha wo ehala nawa.

Mefuta ohamutuzile omaliko ogendji, gamwe ohatuvulu oku galya, gamwe atulanditha kondje yiilongo tse tumone mo oshimaliwa shakola nawa na gamwe atu galongitha momagumbo getu.

Omalwaala ogo gamwe gasimana . Ngaashi olwaala oluluudhe ndoka talu ulike eso, oluhodhi neyamato, naandyoka olutokele ota lu holola ombili nenyanyu.

Moshilongo shetu omu na omahala ogendji gomatalelepo ngoka haga nyanyudha go ohaga longo woo oshindji monkalamwenyo dhetu.

Moshilongo shetu omu na omahala ogendji omawanawa, moka aantu haya futu, opo ya talele po yo iimaliwa mbyoka tayi yi moshiketha shepangelo lyetu.

Moshilongo shetu omu na aantu ye na uunongo wu li pombanda, moka ha vulu okulonga iinima yi ili noyi ili mbyoka yi na ongushu hayi vulu okulandithwa, opo a mone mo iimaliwa.

Oshasimana okutonatela iinamwenyo yomegumbo oshoka ngele inayi silwa oshimpwiyu nena otayi vulu okweehama yo tayi si wo.

Nampongo okwa shita iinamwenyo oyindji yi ili noyi ili mbyoka yimwe yomuyo hayi tuka mombanda yo yimwe ohayi ende pevi, shoka tatu shi mu pandulile noonkondo.

Uunshitwe owo oshinima shimwe sha simana, oshoka oweeta iinima oyindji kombanda yevi, moka natse aantu twa kwatelwamo. Otuna oku pandula nampongo.

Momudhigulukwalo gwetu gwAawambo ohatulongo momapya moka hatumo nomo iilya, etatu keyitsika, etatu monomo uusila opo tuteleke ongalamwithi yashiteni ndjoka hayitungu olutu.

Enenevi lyaNamibia olyo limwe enene ndyoka li na omaushitwe omawanawa go ohage etitha aatalelipo ya ze kondje yoshilongo ye ye yega tale.

Aantu ohaya longo momapya gawo opo yavule okumona sha shokumakela kehe esiku .

MoNamibia omu na omahala ogendji ga yoolokathana. Omahala mpoka to adha pwa londa po pomahala gamwe opwa ndandala pu li nawa, pugamwe opu na omwiidhi nenge omamanya omanene.

Epangelo lyetu Namibia oha li kunkilile aantu aluhe opo kaaya tetepo omiti, nongele otaya tete omiti yakununune oshoka momiti ohamu tu zile iinima oyindji ngaashi oombapila noshotuu .

Moshilongo shetu Namibia otuna mo oonzo dhi ili nodhi ili dhomeya, ngaashi oondama, omithima, uudhiya nosho nosho.

Aantu ngele taya kunu iimeno yawo , oyena okulongitha evi lya gwana nawa ,opo yavule okumbambaleka iimeno yawo, yo yivule okukala yakola nawa , yina oonkondo, opo yivule okupyakuka mo mepya.

Ookuku yonale oya thigako elaka ndyoka hali ti, pokuma kapuna olwaala kapunasha, onkene omalwaala ohaga eta oshinima shipyakukemo eta shi kala sha yela ,opo wo shiimonikile okuziilila kokule.

Patameko tate kalunga okwashiti iishitwa ye oyindji mono mwakwatelwa iinamwenyo yimwe ndjoka yomokuti na yimwe yomegumbo yina uukwatya wa yoolokathana.

Uuna ehala lyi na iimeno ya ziza , ohali monikitha omudhingoloko nawa shoka tashi ulike kutya ogwa silwa oshimpwiyu.

Omukulu gonale okwatile waakambadhala kusindi, onkene omumati okuna okuthikama ete kiikongela omukadhona gwe opo avule okutunga egumbo lye, yo yamone wo uunona mboka taye kewukuthako.

Moshilongo shetu otunamo efuta moka muna iinamwenyo oyindji mbyoka hatu vulu okukwatamo tse tatuyi landitha kondje yoshilongo opp tuvule okumonamo oshimaliwa oshindji.

Iikwamboga oyo yimwe yomiikulya ya simana, oshoka ohayi tungu olutu yo tayi kaleke aantuu yena uukolele, onkee ngele iholi iikwamboga uukolele otawu ku kala ko kule lela, ngwe tokala wo nomwenyo omule.

Kehesiku omuntu oho pandula ngaa Nampongo sho ashitila iinima oyindji iiwanawa kombanda yevi, oshoka olya opala nawa.

Enenevi Africa olyi li lyimwe ewanawa ndyoka lya opala omolwa uushintwe mboka wuli mu lyo.

Shino osho shimwe shomiinamwenyo mbyoka iitilithi moshilongo shetu mbyoka ngele oyekuli kandi wete ngele otothiki nokoshipangelo nande nande. Onkene aantu ohaya kambadhala okwiikaleka kokule nasho.